do n ʒɛ sambani o ʒɛla gali di. nyɛ zaɣ'dozim zuɣ' ka so jijam sabinli ka yɛ liga sabinli o gbala bɛnsabinli o nuuni o nyɛŋa bi.nuri tam tɛbuli zuɣ'

Niriba n laɣim zaya ka nyili bɛ nyina bɛ puuni ban za tooni maa gbibi la bob'piɛli bɛ nuuni ka sabbu pa di zuɣu ban zaya maa puuni yino yela kootu ka di nyɛ zaɣa dozim.

salo n laɣim ka be pam wuɣ' be nuhi ka lori nim pɛ n bɛ bi sunsuuni ka niriba tam lori maa zuɣ' ban tam lori maa zuɣ' yɛla liga piɛla ka be puuni yino pɛli zupɛli ʒiɛ ka solo maani ka be yɛ nɛɛ konkoba

Kohamma ni damma shee n boŋo ka paɣaba laɣam ʒiya kohari bin biɛlima ka bin biɛlima maa kom nyɛ zaɣ vakaɣali ka loori waɣanli bɛ bi nyaanga ka di kom gabi zaɣ tampilim mini zaɣ vakaɣali ka paɣaba maa puuni niraba ayi yɛ neen ʒiɛhi

paɣaba ayi n ʒi teebuli gbuni ka teebuli maa kom nyɛ zaɣ tankpaɣu ka tima pa teebuli maa zuɣu paɣaba maa ni puuni yino gbubila bia n ʒiya ka yɛ liiga piɛlli ka zaɣ sabinli gabi di puuni paɣaba maa mii bobila bobga ka bihi piɛ n giliba

Paɣa n di nachiinsi ʒɛya ka yɛ liiga sabinli ka so chinchin mokuru ka wuɣi o nugaŋa ka kiraawn tam o zuɣu ni ka do so bɛ o nyaanga

Niriba n laɣim za san bani ka bɛ nyaaga ha yiya mini tihi beni niriba maapam pilila zipili ti ka di nyɛ zaɣi nuɣiso ka sheb ye liiga nuɣiso ka bɛ puuni yino ye niɛn piɛla ka so gba pili zipli piɛlli